Kuni kameela duucha woyiite mini manni horonsiranno mito woyiite hodhisshshaho mito woyiite mitore hogophara harannoha lawanno"e kayeenni duucha woyiite mini manni horonsirannoha lawanno"e kayeenni uurrinohu bayiichu hiikkotikka?

Kunu misilete aana leellaahu waasuyi rainssanniha omolcho lawannoe. duucha wooyite omolcho maraqetenni woyi inttanniha omolcho, lawannoe laeemmo woyite.

Sidaamu woyi ingilize churche woyi maga'note mine magansiranni noo manna lawanno. Maganu qaale kullanni hee'neenna woyi faarsinanni hee'neenna maccishshanni uurre macciishshanni no.

Adde uuritinoha lawanno kayinni ka'aa uurritewoti jawa haqqicho hoxxete woyi lalu itanno qanchira caale ikkitino haqqicho labbannoe. Lowonta biiffinote ikkitewo gari biiffinote kayi

Kuni misilete aana leellaahu duumo shunkurta lawanno. Lowo yanna giddo sagalimmate woxira horoonsi'nayiha ikkanna ducha yanna gati muro yine qoshshinayi muro lawanno.

Kuni misile gitaare godo’lanni noo mancho lawanno. Faarsote qixxaawanni nooha, faarsara agare noo mancho lawanno yaate horonsirewo gitaarenna amadooshshisi gari.

Kuni misilete aana leellannori babbaxitewo sagale qixxaabbeenna babbaxewo manni kae uurre maassiranni sagale maassire kae sagale adhara qixxaawe kae noo manna.